Kom n doya ka kom ŋɔ luɣuli kam nyɛla tihi n kunsabigili ni mori ka daadama nyɛ ban nyaɣi sondi ni niɛma ni binyahiri n gba doli taba do'so be nimaani ka yela singileti piɛlli ka ye liiga buluu pa o luɣili zuɣu nyɛla paɣa ka o ʒila adiila ka gbibi la boɣati o nuuni ka ŋarima nyɛ din be kuliga nangban kpaŋa zaya.

ninsalinima bɛ baa ayɔpɔi n-ʒiya bɛ baa ayɔpɔi ŋɔ niriba ayi nyɛla ban zaya ka ban kpalim zaa ha ʒiya ban ʒiya ŋɔ maa niriba ayɔpɔi ŋɔ ni paɣa nyɛla zaɣ' yingo ŋun be di puuni ka paɣa ŋɔ maa ni ʒiya maa o nyaaga bɛ kpahila taabo nima n-zaŋ tabili o nyaaga ka ban ʒiya ŋɔ yinga zaya ka bɛ zaa ha nyɛla ban wuɣi bɛ nuhi n-tiri bɛ luɣili yinga tiri la nu' dirigu ka yinga tiri nu' zaa ŋun tiri nu' zaa ŋɔ nyaaga nyɛla dukpuni ka sipikanima tam tam bɛ tooni ni maki nima tam tam bɛ tooni ka bɛ ʒiya.

Paɣba ni dabba nchana be mi zaa chani maa ka bɛ la kom ni pirigili nyɛla ban piri walantin but shɛb bɛni be gbib la binyahiri be nuuni ka chana do shɛb beni ka gbib la kuɣu be nyaaga nyɛla yili nzaya ka kom kpɛ nlim luɣ shɛli zaa be ni zaya ŋɔ ka tihi nyɛla din za nza nimaa luɣshɛlpolo kodu tihi zala ni ka fulaawa nim gba za nimaa ni

Paɣasara ni nachimba ni ninkura nyɛla ban piɛ foolii zaya foolii ŋɔ piɛbu ŋɔ nyɛla bi nyɛla bi zami kaman siɣiŋ buta laasabu bin mi zaya ŋɔ maa pirigili nyɛla bin kpa noosi maks nima ka pili bin yahiri bi zuɣiri shɛba nyɛla bin pili bin ʒiɛhi ka shɛba nyɛ ban pili bin sabila sabila ka bin za luɣushɛli polo maa nyɛla rɔɔf girawu ka bi zaya.

Paɣaba ni nachimba ni ninkura nyɛla ban piɛ foolii gbibi gaɣa kuma bɛ nuhini so'sbe tooni sa ka di nyɛla o taɣarila kom ka o konko n nyɛ o ban taɣirili maa nyɛla bin kuli toolii zaya ma sheba gbibi gaɣa piɛla ka sheba gbibi gaɣa sabila n doli ni bɛ gna zaa taɣi kom bɛ luɣuli zuɣu nyɛla tihi n kuli saya ka loori piɛlli za di luɣuli zuɣu ka yili za nimani ban zaya ŋɔ pirigili nyɛla gbampiɛla ka sheba nyɛ gbansabila.